Egenishiishaho yaa Mayyaate? egenishiishu maati? egenishiisha hikiicho xallinanni? egenishiishu mayira hasiisi? egenishiishu hitooho? Egenishiishaho kaima ikkinori maayi?

Hara daa'attona darama gobbate giddo mageya leelitanno hara daa'attona darama hitoo garinnii mimittuwiichinni baxxitanno? Hara daa'attona darama hiikko hasiisano mayinni?

Safote latishsha, safote latishsha yinanniri hiikkuriiti? Safote latishshi maati? Safote latishshi giddo amadamannori hiikkuriiti? Safote latishsha kaimisi maati? Safote latishsha yine woshshinanniri ayeooti?

Babbaxxino dani uduunnicho mine horonsi'nanniha babbaxxino dani uduunnicho amma'note uurrinshara horonsi'nanniha Babbaxxino dani uduunnicho daddalunniha Babbaxxino dani uduunnicho hattono dikkote hirranniha

Amma'no amma'no maati amma'note yinanniri hiikkuriiti amma'no me"era hanqaffanno me"u dani amma'nokaqenke aanano amma'no me"ewa beenkanni

Hayyonna budu manchi beettira hiittonni kaa'lo assanno hayyonna bude coy coyiinanni yanna hiittonni horonsi'nanni? hayyonna bude yinanniri hiittoreeti?